Gezziyan lo"o sohuwan ayfida mangguwa ayfee giyaappe shammidi miyode ayba mal"iishsha!

Nu so aaway wolaytta gifaatay gakiddo gishshawu heeran de'iyas ba lagettura issippe gididdi ashshwaa shukkana giidi bi uttis.

Toophphiya giddon Wolaytta dichchaynne sidaama tukkee annaaciya gayttiyo wodiyan eta kaalettiyageeti ooni xoonettiishsha/ooni xooniishsha giidi ayba yayyiyonaashsha?

Issi bitanee miishshan daro diccidaagee koyiro bana dichchida doometta oosuwaa yiidi guye oottiiddi de'ees.

Issi kawo oosanchchay de'iyagee nuugaa heeran ba oosuwa awudekka wodiyara yiidi ootti oottidi wodiyara wurssees. Adankka issi A laggee de'iyagee aara issippe yiidi wurssiyagee de'ees?

Sidaama tukkee Wolaytta dichchaa bollan lo"o hoolliya sho'idi bantta malaataa bessiiddi woxxees.

Issi shuchchayi saro pe"idi lo"o aqiyode naagiyageeta ayba ufayssiishsha...

Macca naati bantta somu"uwa loyttiya qibaatiya tiyettidi ayba lo'iyonaashsha?

Issi tukke kettan daro asay utti utiis, etappe ya bagaara qassi qumaakka miya asay de'ees.

Woossa keettaan cimmatettan de'iya asay banaara de'iya asaara issippetettan oottiyo wode aybba lo"isha

Sidaama tukkee hoolliya shociiddi Wolaytta Dichchaa xoonidi banttaagaa oonatettaa dichchiya malaataa bessiiddi woxxoosona.

Issi shuchchaa giddon asay ha'i wodiyatto hanidi daro xaliya ba gadeppe medhdhiiddi de'es.

Koyro balgguwan mokkida doozati ha"i bonee gelin iitappe meliiddi de'iyageeti de'oosona.

Wolaytta allaana giddon duguna panggo ambba garssan dinttuwaa geetettiya shuchcha giddon daro tukke keettay ha'i merettiiddi de'ees.

wolaytta dichaa maayuwa bolan diya malaatay laytay laametana giidi dichaa kelebiya waana kaletiyage odidi dees.

Issi gooba maccaasiya lo''o qumaa puulaya kattidoogaa ba azinay yiyode attaydda de'awusu.

Nuugaa heeran daro miizzaa haarida bitanee naati efiikko miizzay qohettees giidi ubba gallakka miizzaara issippe henttaa kiyees.

Issi odanchchay hachchi hanettiidi pee'idabaa wontto odanawu banaara de'iya laggetuura tobbiidi de'oosona.

Ha"i ha wodiyan giyaa geliiddi de"iya buqurati daro gatiyan bayzettiiddi de"oosona.

Wolaytta Sooddo Yunburshshe luxiyaageeti geliyoosan lo''o lo''o malatiyaa alleeqota wotti utiis.

Duguna panggo ambba giddon daro tukke keetattanne katta keettata oottiya asay dees.

Issi shuchchan luxetta keettay issi na'ay moruwaa oottidaga yerettiyogaa erissidi beettoosona.

Lo''o iray bukidaagan wogga kera bollan lo''iya mittati qeerati mokkide de'oosona, etappe ya baggara qassi lo''iyaa maatatikka mokkosoona.

Issi odanchchati qammaappe shaahuwan Wolaytta dichchaara Sidaama Tukkiyaara kaa'ettiiddi de'iyaa kaassa banttawu ayfiyaan be'idi be'enna asaassi oduwa gattiiddi de'oosona.

Issi kushe hiillanchchay giya eppido miishshaay giyay hiraayssin guyye so efaanawu qachiidi de"ees.

Naa"u ishshanti bantta sooppe kiyidi bantta lagiyaa banttaa so ka'anna giidi biidi de"oosona.

Issi maccaasiyaa ootoy meqqidaagaa giyaappe shammada ekka yaydda de'awusu.

Issi gooba maccasiyaa hiittaappe wonttimattaa guuran denddada puxaa ekkada ba de'iyoo keettaa loyttada piittayda de'awus.

wollaytta allaanay arekka ambbaa giddon daro zannaqata asaasi hagaa layttaa giigissiidi de'ees.

Issi mule gaalla paraa toggi hemettiyaa bitanee ba paraa qooriyan lo"iyaa malakkaataa wotti uttiis.

qeeri dozati woga keraa bolan woga haataa matan lo'iya hanotan mokidi kiyidaageti de'oososna.

Issi shuchchan karssi karssay merettin asay he shuchaappe hara shuchcha kaamiyan aduissa sohuwa kaamiyan biidi de'oosona.

Duguna panggo ambbaa gidon issi bitanee tukke keettaanne quma keettaa dooyidi daro oossanchchata daro oosanchchata ootisiidi de'ees.

Issi qeri qeri suuppa iqaa zal"iyaa bitanee wontto giyaa keessanawu haachchi hara giyaappe shaammi ekkidi yiidi de'ees.

Nuuga heeran issi maccassiya shooro asara saro de'a erennaro cimma naa'u maccasatti yiidi sigettidi de'ossona.

Issi bitane baaga gadiya gaxan mokkida suuppa doozata hara medoosati qohenaadan eta naagiidi de'ees.

Issi heeran naa"u shuchchaa ayssiya asati bantta giddon waati ayssanne giidi issippe uttidi zorettiidi de'oosona.

issi aaawy ba naata ubaa sooppe ekkidi amano keettaa ammanana giidi biidi dees etaara macaassiya aarakka de'awusu.

Issi dure bitanee daro keettaa keexxidi hegaappe baasi woogga keettan ba naatura issippe de'ees.